haysan taani deeshe weykko silla she disey asyefikko dumma dumma eqoosati asa neytosi waldhufachshudosa maaameeni dishshenne ichioganne asika maanaasi hoykko dumma dumma zayte ahidi hayssan eqqilesona

Hayssa minni beyisheemusi beetisay azibikko keehi xokkappe yiida haatti asa mayte fiitta qohidanne hayssa diisa maatagetti wuli daaga sintan heessuekko oltuso nayti ekki didee

issi aho denbay diizaagan idagahssan asham istimaara oqide uttizamme isa sintana qasi maanika bishe diisaassikka issi meekko miisigenna geetettizaa issi parte dizaaga izare diisasiya metisii

hayssa nuuni deesh weykko silelashe giiza keetti issi pooqi keetti kehillo isanne iza miyenga kee hisa ku giida miti deettis izape kari raggiji diiza issi asbalta jeera makineso doosa

hayssan tanni deyashe wuyikko seellashe diisaashediikko isi keehi waggamectctha giddooni eqqida cibaasi beettesi izikka isimatta naami didisa masatesi ayissi giikko kushen maata eqqidose

haessan gin deesho weykko gillasho diize aazeerikko istifiyeda karyene asiqorati deri shaasha shaayshinne hisafe geera dezaabeti dhassi shaasha faama desabako biitamma dhishe gezaabeti gayettoosonna

Haysse nunni bee'ihi yerekko xeeleshe diizay gottanayti hayssa beekko keehu geytanakko izikka gummadummumelaa diisa suha beitishe iza miiyeen maati diizan keeh dichidosihoy haysse muusi beitishe deegeesa.

hayssa ni issi dereppi garsara beettisa oge bolla cima gastanne qasseka dumma dumma maay7o maay7ida woykko woga quncisa dummoza maay7idi gaaben yekkisa nen qope wottiza cimashideessikko

hayssa nunni biyashe weykko xeellash diizay asiygiikko ha7i wodi payateta heeran yiza walqi baynna asa baaddanas si kesi do deenibeykko medi deena medi dizaykko qoncisi aseka kushen oyqisi deyssikko

Hayssa nuni biashe wuykko xeellashe diizay azey bikko iza feguera minti wuykko issillo iza maata berabiza shiishi beettesikko hayssanka qase cora aawati maata kushen oyqqidi woga maayo maayda duggusa maydi diesikko.

hayssani issi ooyene coraketi bettishenne naysi cori oge doonan eqqidi duri diliisa asata macalay atuma woga maayo mayda nayta xeelisheweykko xeelli miicishe diisamenti deesko

hayssani beettizay azegekko issi maataketi diisikko iza minyanikka keehi jiciza murti diisi izaafe sindara heedzdzu addeti woga maayo maayidi tuura oykkidi ha delifidiisay guitees

Hayssa ninni behuuenkko seelish diisa asi isike hilo iza adarasha giddun muttidi haasayshe detisi sintara diisa asatu sintaa diiza qarabeessa bolla issi k hillo isa qi hidonsu

issi keetti qaname tiitti uttizaama bengini corassi oygen intid haasaye dishe diittisi tani xoogada iza qoppishe diishin haasekka toobishe wuyykko issi qofa haasayeno shiifi aasa magate

hadisanni issi addarashay biizana dhoraasi issiko uttizaage miiteshekko izikka qoorenni dunmuza shorbe geggibe luseka issi mala bizamma duuma dulla maamaaden qofo wootida asi haysana

Hayssa nenni beyfe diiza issi adde ittisin faaxeeli shinni gisakasani leetatishoota seele wode keehe yilotida asa masakees haysi zillotidakko taani galikeshukko.

hayssa nunni meishi woykko xeelishe nuusi bettizay asuugikko issi eketa giddon cora asi utiri ootigiisha woykko tobishe giissay hayssa nuusi qoncidi bettizaakko.

hayssa nuni biyashe woykko xeellashe diizay azigikko cora achchuma asi maarara uttizenne izapfika bagga gidiza asi qoro wottizi deettisii iza gido gidon issoy gaxaara diizaage mubada xelli fideeti

hayssan nuni gesheweykko seekashe diise hageerikko dimma dumma melara diiza wogammayo7e geygidi hayssanko itetiso waykko haysi maaye baysechussoon geessidi deresida keettakko

Hayssa nuuni beashe woykko zeelashe beettiza asi tuussa dere gashsa beettiza asakko haasikka dumma lumma woga qoqisi diyi izi maayonne miyoon dhumikka hanoti uppikka dummakko.

Hayssan daanni liyashi paydo keehis cora giida deni maata kiitta masagiza soho deesii izikka maata keeththa gidanandishin asa naytusi dumma dumma go7assinnekka qasseka iisisi daannama oosa soko settisa keettakko

Hayssa nunni beeshinuussi giigisi hida qumi keehi ma izakko isa bollakka ashonne gudde mu giza gesana keehi moelisi gaxaara qasseka diizay aazagikko issi moota gugulle beetti shebeete.

hayssa nun beeyishn moosibetizay tooppik doletiza harare masagesi ayssibeekko harare asay maamo maawekka nuu saa bitasaappe keeh dummati zikko hayssan asseyofe duuna bayizi didesa se ga diis

hayssa nuni biyashe woykko xeellashe diizay azi biikko keehi lo7iza mitappe giigis uttanassi ne asa nayti hasawa yidi biyanas go7iza sohuri beettisi izikka mita giddo gidishin coura nayti hayssanka desiko

Hayssa nuni beyishe woykko xeellishe diiza nayti keehillo iza woykko woga maayo mayda gutta nayti guppishe deettisi izikka dumma gallassa bonchi di disaneeta tani xelishe toommasatisikko.

Hayssanni issi malaranissa issi mala maay maayida nayntinne iisi keetta asi hayssan biqqi zaagiti biitto sunakka izakka mitati shi oota deelido saatin issi mala camma wottizaykka gojidatis.

Hayssa nuunni beeshe woykko selashe diisa yelaga neyti issi mala mayo maaydi hashu saro yideta giiza sharbe qooren yeggidi issi zeero medhidi uddizanne issa sidanliza xarabeeza mollaka qasseka.

haysanni keehi galetida heedsu asafi miside bolla beetoosa izikka sufe maayyi ha pedi tiissame izaafe giddo needa bitane popi ishi boota koombida deessiqo

hayssa nuni beeshe weykko xeellishe diza nam7u asati sufe baaydi issi madireken uttidi ha xiellishe diittisi iza miyoonikka qasse toophi banderinne fiotopphiya polisi federaale polisi bandir deessikko

hayssa nuni bee shewoykko sallishe nuusi beettiza miide bollanikka issi kiiti hadhiidissa bessiysi izikka afar urumbu betettidi maata beran xaafetti zaagi hayssa nuussi quncidi bettishe woykko beyashedays

hayssa nunni be ishe weekko xeelishe diizay as zegikko nam7u asati issi baljeken eqqizanne iza mingenka toppo bandabi dizaage bettissikko izafe gu7era ciishi ka diisii

hayssa nuni beishe weykko xeelli sheedi iza issi ade qobi wottidi karetamanazere attidi mayke kushen oyqisi haasayshe diissanne iza sintanka cora mayke eqqizaykko beettishe nuusi deettisii

hayssantaasi beetiza sidi bolda dumma dumma besa diizanne qasseka dumma dumma asasi koay mono pici diisa maabirate shuwi kiifi cooratidi hayssa miishy nuus betes

hayssa nuni bayishi nuse beettiza miside bolla isse ogegi doora giishini izaappe haakke kidi gorqoroketi beeteesi izaappe a baggala qasse medon giigidi diisa isse oge betteesee

Hayyssan taani gesha weekka xellasha diiza cura asi makina giigisa shadeysi issi makina goomeka kidi sa'a ithizaammi dizappe sintan diiza makinappe issi naa giissidooga bira oychishadesi.

hayssa nu keehipe cora asa maalara dhiqqen issi addeys indaara diishaabe haasayidi bizaaga a diski disaasi hayssan muse qoltoli beettishe izapfe gu'era miltikka meequ zaafidees

hayssa nuu ni biyashe woykko dhelashe diizay agegikko maabulate shu gooy issi besapi harasa bish diisanni asika keetti iza minye diizani mintika hawaakki diisaage hayssan qonci dii nuusi beetish diitesikko

Hayssa noni miyashe woykko xeellashe diisay azegikko awash banke geettisafey ussiso hooni baasara oottiza dumma dummaso hooni dessi zammin hayssa mi qorahis diisa.

haysan nuni biyashi waykko xeeleshe diizo lam7o asati ha zeelishe deettisi izikka doona maske wattizanne izaafe geera diizaage awshina bankiya urefeta qoncisa hiyen eqqidosona

hamissa nunni beesho weekko xeellashi ishi keethta giddo diisaasi dummu dumma maayowikko polise maonosoppel issu a giza kareta maay7ida izaabeka guyerakka cora ohonic geddeshenne sidaniza issi wode goroo ticikko

hayssan tani be'ashe woykko xelashe diizay aasegikko issi wakka makini issi geera makinno tookke kiday hayssan qunju dinuosi beetizaabe melika boota gizagey hayssan deessikko

Hayssani issi keetta biddooni maasharke bolla eqqida pooliseti doossana iza miyanikka issi indo eqqasa dizaara biittishe diittis iza maay dumae istapiki dummatishe diittes.

haysamune meshinikko fialashe diza keeti keehilo izanane ha keethamanikka kare betan diza keetekko iza keeta zigaada mukisa asinenekko hawatishe giddo liida cuwaassi haysalu si dibisikko

hayssa nuni be'ishe diizaa musiketi des egeetakko hizikka buro geefeti gidi shenni iza meganikka coraasi saali qidi pudde hageta ateelishe biizay hayssan qoncidesikko

hayssa nuuni be'ashe woykko xeelishe dizay asati keehi sekku giida koo dumbunumma milatizaarekkon de isa keetti teese zafintaakka ussema kina bayddus

hayssa nuni biyarsho wiykko xeellashe diizoona wadde tuppe isso tooppe bandada puda keessi shi doykko dudo wottishe diiza lifikka weetisii iziyeppe niera diiza keeththa bollakka bandire coore deessee

hayssaninni deyashi hoko xeelashe bee toketi biron keexeti shideesi izikka heesu ekaara deena hodheketaku iza sintanga issi boota makinya eqeda shin iza miyen asi nam7unaki aldage haala hidati shidetis

Haisa nunni bishowekko saydishe nuussi beeti za ketay keehi mugga getako izikka fooke keeta gididi kawu moosenjeti hanse indushime iza femiyeera mitidees.

hayssani issi keetten desi iza giddonkka wombara bolla uttizi katta mishe dizanne haatta uyishe diza asi beettesi istha gidoppekka issi kareta mayuwa mayida ade eqqidi hokki xeellishe deesi azakko eretennakko.

Hayssa muuni be'ashe weekko xeellashe diisay aazi gikko nam'o baggara geetti beesikko izaappeka duddu beettiza issi aahu ogi wekko asballe diishis iza miyeoni issi kalettamahina hamati shidaws.

Hayssa noonni beeshe wiikko xeellishe beettiza issi aho kketta giddoni issi paydoon oyda gilisa supermaayda attumas ekidi haasaye gidisa gitoppekka heessatin kare biitta asaku

Hayssa nunni deshu weykko xeelashe diza nam7uadefi haasa mitelishenne issi addey kookka wuddenne sime kawode bolla deesi izi utizaoppe sinda giza issi adde kurshiza qootibi bootta gawana maydaage hiicishe deesii.

hayzaanni issi keettan cora asi beli eqqili haasayishu deettisi izaappe bolladakka bootta gizibenna karetta telefisini masadisaabe keesi xoqan kaqeti utizay diesii

Haysani issi keetta maabaratin biikkida shinni coora asi iisipe katamaana shugida idesika isa sintha dikka wokka damboy darabeese bolla diisaagi haysanyossi gujjhi dibetinsifa.

Hayssameni geashizekko xeelashe oge bolla diiga issi addi kushen moobaala wakidi kadesa maha zelebateshe oge bolla eqqishe meetege izaapemiyeerekka keetiweesi

Hayssa nuni barsheoykko zeela shidisi azebekko oycu asati issi gaden qotizaayeesii iza giddoppeka lam7u asati poote oyidi tookishenne tookido puote bictizakkunne xeelishe detesee

hayssa ninni be ishe mussi beetizay asi hiikko agan diiza kitikka haakimeso masatesi xura asi kalun intizaage keehi sayetidi dhisson ishe bolla ichi shoditisii

Hawyssana beyashi weykko xeella shi diisso se biiro giddoni heessu asati zoko hazaaridi sintayazaari eqiaageti beetto suna isakaaco gatan elishe asa naamidi diishaa matatosona.

hayssa nuni beshe weekko xeeli shee diiza asati issi mita giddun tokke essi dimme izaa peka sintara qassi isi meyya weyto ekaete biissanne is mindiza issi disanne suufu maayndi hayssa diqqiza gidesikko

hayssani issi keehi lo7iza keetta sintaani issi mita giddonni eqidi nam7u kushen xoqoti haasayidi diiza issi bitani muuse xeelishe taani erido assa masotishe desi izikka bo7akko

hayssa n nuni bersho wekko xeella so biiza cola asi awu bididise yiikko paayatetta naagiso sohoni qeri nayti de7ido soho beyanas biidiwekko iza uchana bididisawa masades

hayssa nunni beishe wuyikko xeellishe miittiza issi mishiriya paranjakko izakka tani cooga xeellishe taa si qoppisi dizaanehindikko kirstiyane hospitaaliyan oottiza doturi masadishinne iza sintanka issi dotore eqqisiko

Haysani issi keetebeesi ha keetta giddon ka maalara uttiza hi couna asati mitosan izaaqefaane tishyota xeelin wone kawosujha masato suna hayssanka paaydun dhole digizaabeti awunti desuna.

Hayssan taani daasheeweykko seelasho diizaya aze gidikko biro diigididiisa odi bettisi izaamikka shuchato kididiisa nam adeti hayssa mussi qonci bettishin iza minekka issi indo eqqas

hayssan tani meeshu mikko xeelle spe disa ishi kiitta bollara biisa maabarati asamuthu bolla daro qoho gattana dandeza masatisi iza pedilizaaga daro asi hayssan keehi maagetan akeshasi

haryssa nunni beesho muppo eelishin diza issi kiittay keehi muna mala bishi dizikka keehi dzoku giida mukro kawooso giitta gidizaabe keehi awonne adusako iza nimabera hissuti kahahysson uddi wuittes

hayssani nam7u oo7eppe giddoora issi omediza gani cora wonga woykko kawo oosancha gidizaageti beeto suna izekka qoodin afala woykko sharle zekgizenne issi adde sin daradizaaga shiedido suna

Hayssa nu ni iidashi mekko xeellashe diza keti keehia izanne bollara diida gorgoro amayanka eso'oqa izafe guyera qase hkeehi dalute damekko dumma dumma mitti diizo wori haysan dushe detesi.

hayyssan tani beyashewikko seelashe diize aazerikko isiyobera xoorasi himittishinne issi bollan kaqhetutida xoora binimesoho malase du7ekko mmwori liizan ishin halisan qoncu dessa

Hadisammani deashimikko seelashe diisay azirikko issi katamiya biro diiceeda dizaarukka iza giddonikka dumma qorqora geetinne oppheketi deesii ozu bollarakka qasi coorassinne mahini hamutashe deettesii

Hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diisay azegikko cora asi isipe haattan meeti shindeekka izafekka guyera diiza dumma dumma isimiisha sugidi diisa asikka faydon coretidi hayssa dishe isiidokka xeelle geedos

haysan nuni be7ashee woykko xeellashe beettiza issi katami bolla baggara diza xuufeykka wolaytta sooddo katama geesiko;izankka cora sohora yiza ogeenne issi qassi zeroy hayssan beettishe des.

hayssani paydon keehi coora gidissa asi utti haasayi i disayiza xeelishe diittis istafekka nam7o asati manasiri wutti zaagi azinanne mojjuko iza sintanka wombara bola utida adezi betishe dees

Hayssa neni beeshe woykko seelishe nuusi beettizay azugikko asamenki woykko gideda himitiza nayti baanasi menetida ogi hayssan desi iza bollaaka issi addey haho dizaagidetis.

Hayssa nuuni beeshe waykko xeellishe diisay aazirikko cora assi waykko attumaasi eqqiyi xeellishe deittesi dam7u wassati maabilati moorete gaaga geeshsanash pudakki diisa nam'u'assi hayssa deittes.

hayssa nunni beeshe woykko xeellishe diizay aasire giikko issi haatthawonlani shuchi kumizanne iza milnegaqasi mittinne maotine diisikko issi haaththi geebenna woykko so7i ekkidati hayssan gogishshi deettis

Hayssan nuni be'she woykko xelishe di'za issi keetha hayssa beeti isikko iza bollakka dumma dumma boota keetti hayssan bessidaaga idduuda issi awa ifishe diizakko metenako.

hayssa nuni biarshe wikko seelashe diizo iisi keeta karen diiza buura cora nayti yalagegka keeiqas cimmida mokko gassidaseka feexa ekidi hayssan fittishe diiza qoncibetesekko

Haysan nuni be7ishe woykko xeellishe diza issi adey sintani laptope borssa oyde bolla wottizi haa xeellishenne izappe sintara laptopenne qassi moobale haatti haylanderakka oyde bolla diza.

Hayssa nuusi metiza isiarde oykko issi bitane kaleta suufe maaydi mayke kushen wukqidi sintaniza asa agidi harasaxeelishe diza izibetizee iza sintaneka haatti haydunderanne komputere diise.

hayssa nani beashe woykko xeellashe diizay azsipikko issimaradaweykko issi maara liissa yeelagamonsin issi mana malmo magdosana izakka taani chugarati shooqadhillushetaasi tamarineyssa maasatosana

hayyssa nuni beyishn woyko xeelishinin beetizayso kehi lo7esi hilekatani xeellashe taaxoe ah misafefdikko kawu geettoka iza sintanga nam7o bandere sudkabetatenne mitikka diissiko

hayssa nuni beeshe woykko xeelishe diiza issi katamiya ke hi dichida izaanikka asa naynthusi tumantanau go7ettidoo wekko oso keetta go7etti oomiishi hayssan issi kusheera liizay qoncibetees

hayssa nuunni bayashe woykko xeeleashe diisa asi majaken uttizin issu ma la mayley diesikko istafeka gaqaara diisa issi indo uttisaara petishenne iza mimelikka totu bandari yezzu balara diisa miesikko

Hayssan tani be'ashe diiza makini keehi mooreti leessi izaafekas baggan ha ma keni ogi gissa si daro go7a dimizamin gara meeshota issi besapfe hara besafenasi go7ida meeshota.

hawyssa nini lasho biikko seellasho diiza daaze giikko isi keehi wogga wooge keettami geeni issi maabirati borati zaaga giigisidi biiza heessu addefi beettoo sina eizaabeka hisson qofo wodi sheqa

Hayssa nunni behishe wokko seedishin diizay cuuraassi obin hemitishinne iza sintangra issi habi maata caane gi haragaale hididezaabe hayssa beettishenne yedessetu

Hayssani issi keettauto issi heerara biishe juurassi woge bolla geerabifedeta naaqidi diisa y beettes attomi maci aqafa fedawugidi heera biisha dammaqushe bette

Hayisaanni issi oge bolla eqqisa makini bitis iza bollakka oge bollaninne katama giddu shiiki rutiza buura caanishe woykko puda kessishe diisa naytinne ha makinika eqqisoykko muga mita giddu

hayssa nunni biyashe weekko xeellashe diiso couda asi banci attumi aka paykidi mita qanxishe deettisi izapfe guyera ka qasi issi so7o makini mita caaradan diibe ekkisaage hayssa metishe deetti

hayssa nuuni beyishe weykko xeelli shenuussi beettizay azze gikko keehi daro qofqoroketi deesikko iza giddonikka keehi diccida muuze weykko miti deesi iza karenco ras shiqidi buuda dentishe deti

hayssani isi aho katama giddon dumma dumma pooqe woykko keehillo isa pooke deessi izappe guye baggara qassi cora asi ooso maay maaydinne buura makinan i7e gish diissa qoccis besseesikko

hayssa nuni beashe muusi beettiza issi bitane komputere deeli dideessi izi deeli dudizo komputeren issi manxemen footo beettizi hapote xeeli di gidiza bitanekka ge7o maraebisa shuradu hmawise

hayssa nunni be ishi muussi yedzdzu moobaale beettesi izikka moogagenini dawalibe payda matooqe nuunni waati giigissana kome muussi odu gatishe diissa hamisebe nuusi qoncise bessideykko

hayssa naani biyash weekko xeellash diizay aaxe gikko payda weekko digital batooki asa ubbase goshshuka geesi shinne issi ci maaya waraqata wiiqasa haa xeelishe diizaara hayssa beetta usuko

hayssa nuni beeyshe woykko selishe nuusi beettiza hezoykko mata wode numitin eretiza bijitar bado geetettidaga miisha asi wottizo sohoy awash bangi issife gattishe woykko gattise giidi odo gattishe diites

hawa hayssa nen beeshu woyko seelashe diizay aaserikko isi aho dembani woga maago mayda gitaweekko kawuusanche gi daasi shesa betisii izaafekka guyeraweekko giddoni asihato hushe betisii

hayssa nuni biyashe woykko xeellashe diisay oona ziigikko nam7o addeti kareta sufe maaydi sintawo xeelishe diikkisi izappeka issi addi kareta mana xille wooti zaage doteriya abi aymedakko

hayssa nuni beyashe wokko xeellashe diiza issi sohon keehi cora gidiza asi deessikko izikka isi mala boota qoloqo widi izafe guyera qasseka biittiyo oorateta qonxisada issi suufe diizaage betteesikko

Hayssa nuunni beyashe wurikko xeelasha diizay mulazimikko isi adde kalbitanne issi adde qas numite asa izikka sinthan diizay az imikko nam'u sohoni haatti haadadera diishi deettes.

Hayssa neenni beesheweykko xeellishe diiza aazaodikko owropphilekka izafekaa duyo wolhdhida issi addey issi bisane saroti didisaage hayssa duossi qonjini miites nam7ikka baayi dusufe meri karettakko

hayssa nunni be7ashe woykko xeellashe diisay azi geikko dumma numma sohoppe yida kawo oosanchata gamma dere wogani mokki ekkidi diissa cima asi woga maayo maay7idinne kushen qassikka isha oyqqizay diisikko

Hayssa nuni beeshe woykko seelishe diizay azigiikko gammo woga maadan gidikko issi asii yiidishe iza sarosamasi issi maata ikki immishinne addeti woykko cimaasi eqqizaagiti wogamaymayide diisikko.

hayssa nuni beyishe woykko xeelishe diisay aaze giikko isi aysi gietettida asa nayta sotopphipe kare kessanas maaddiza miko go7a immiza dheqoti qonciso woykko odo gattishe detes

haysan nunni beyshu nusi peetizay azizebikko ishima kinyay kamera dudi dushon issi ogen eqiza polisi hoykko tuyafikkenene gi zoogeyeedi maytaaweykko giddondisa asa saro kishe beettese

Hadissa nun biyashe woykko xeelefe diiso nam'u asati issi fiitta woykko beedon uttisi doossana issiyadde mayke oykidi eskidi diisa asasi komputereppe namazishe diiza beette.

Hayssa ni muuli yaashe woykko sergashe diissa nam'asati sufe maayidi gammodere asi iran woykko de'o yizaaga qohetidaagasi maaddo immidi diissaageti hayssanes qonci lotishe geettise.

Hayssa nuusi beechisa hixikistaani paydoon usuppuna gizida pooliseti hirishe deetisi ziikka ayokusafishenne idabesindar giizansa elishe deetis namu asati gollara kareta koote maydosonna.

Hayssani issi hirisho darabeesi ekisaafa gushoni poliseti uttidi haasayi shi detisi diza sintanika haatti ha danderanne mubaalenne qasse maasuosha wotidi haaseyelu she diisa goji beetes

hayissani issi keettapenne issi cori diisa mitape sintara cora mayti hamati shedetis iza sintanika issi poolise ekkidi haasayi di diizaaga sintani cora mayke issife eqkizaagi bilette

hayssa nunni besho wiikko xeellishe diizay azazigiikko nam' asati imata gididi numitayshe dettisii izikka macanne attuma ishi polisi iza mokisho diizaage bettishe izapegeeda makinikka deesekko

Hayssa Tan be'ashe woykko xeelashe diiza issi aawi ha simmidi suuppen maawidi manaxirexen woottizi iza sintonka mayke biishinn zafe bollarakka gashsaraka issi kawoteta qul issi diiza suufe liisikko.

haysse nouni biishoomekko xeeli shi diisa issi asi folotikina masatis ayssiekko izikka biro disoon suuge maaydi ha xiele shenne haasaye shidis iza mimenka tooppe gadari de'es

hayssanne nam7u asoki uddizi kare ta suple maaydi ha xeelishe deettisi izafeka issoy ha xedi diisaage oolilekko issi adde karegi ta asa gidishin issoy doktega abi aneeda

hayssa mini biyashe woykko seellashe haatton wuddi maarara uttidasi gaamma dalen asidi7oon qohettiza mintatane wodi hiidasi hayssan diishan daassi beetefeko sonchies

Hadyssan uni bees sheomikko xeelisho diiza issi aawi keehi leemita geratira asaka izikka sufe kareta maaydi kushe so qooti xeelishinne issa sintanka kareta maaygidisara haasaysho netis.

Hayssa nuuni biyaashe weykko xeellashe diisa nam'oo asati kar biitta asaka izikka isso issara kushe immi saratetti shidetis issi daneka tiramp gitatti zaag deesetti shidetis.

Ha,i wode ehido ogeeni mimitiyo dodhokka dumma dumma teknoolochera eriso ooso tashi diizanne karbitappe issi addeyizaage hayssan issi madirkeneqqidi haasayy didishay hayssan deesikko

Haysani issi aaho keeththa giddoni cora asi woykko kawo keetta oosanchoti issippe yiidi issi yeho tobishe woykko haasayi shidisa issi hayssan qoncidi deekkisi iza feka sintara diiza issi indo otasuko.

hayssa nunni be'ashe woykko xeellashe diizay aaza gikko coora asi issi besaappe yiizay hayssan eqidin xeelishenne issi addey dumma dumma gukkiya saammuna giigissyizaabe saro meera jargera eqqishine

Hayssani issi qolqolo keetta giddun uttiza macaasi bittisi iza sintanikka issi wadaqata bolla daabuy diizanne qassekka kokki diish bittisii iza pigarsara diiza moobaalekka qonceqo.

hayssa nuni biyashe woykko xeellashe diisay asigikko cora attumasi hayssan eqqizageti doosona izikka dumma dumma miisha kushen oyqisinne pooto dendanassi issi keetta kare diiza masatissikko

Hayssa nuuyi beeshe weekkae xeela she diise mam7u silekka issi bagga dize agi makinekka aysuse gidine coora asa issife caammizame issi bagga dize makini gu taafa caammisi beettisi

hayssa ninni be ishi yuushoon isi keeti diisi isa keetta yuushonikka yalagammi cimma nayti yuushidi diesi isafe giddora diiza ugenni oodosati naytora isifizaanyann hammati shidetese

Hayssa neeni diyash mihikko xeellashe diize aasfekikko issieke ta gidooni gie un7eti uttiza bajjanne attomase deesi fizikka kushin dagtara woqidi namagishenne iza suntaniza issi adufe garse fida

ha7i wane tooqiyani doommida mitorki paybishi getete daaggi diissi izaafe kase tuchi sirichi poorchi gish dizaage aybakka isotena gish hanode hi daagge ha paayju keedoti siqo

haysanninni beyashe diiza asi gale biitasakko izikka hayssan mombolan utifi istiresuara haaseeshen hanta shu di zaqadeesi iza pelera issi addey asi mobaale buchchish hoykko caadishe ditesi

Hayssani paydoonke hijora gidiza asi haatti isi heran daydaaga dukkishe deetesi izaanikka dumma dummasooppi yuda asi haatta ke saametizanne haatta duuqanasi batara naagiddissabe hayssan okkisi beettiosona.

Hayssa nunni beeshi yowokko xeelishe maarara salpen eqqiza asi tooqe asinne qasika karo giitta asi beettishe dietisi issi adde marazxilo otizaginne sude gixiza issi inde hube disaara karo biitasayko.

hayssa nunni xeellashe weykko bayashe diise aazirgikko keefi aisayi difti ekkida sohooni issi yalaga meya hayta kahagshinne yizipe guya qase issi adde kallo diizaa gi beettes

hahyssa muussi beettiza misile bolla issi naanne kareda suwule gixidi yaamma wootidi issi bootta shuudaata bolla dumma dumma qalamidi summa omawadi qhissi kushe duona wootidi issi dara giddon ootiza deessi

hayssa nounni deeshowykko xeellefe diizay azirikko hooliyes geetettiza dumma dumma qotasu uddu ootizani taawanadammanne hichashu biran shemisi gedi oolorati diisaza bolla issi adde misillo deysse

hayssa nuuni beyshe nussi beettiza miizi so modosaka izikka asanatusi dumma dumma go'a imishshenne hayssa diza oyddikka maalara hamatishe dosappe miizi kareta merabesseko

hadissa ninni deeshinuussi detizamenti balara issi malamana humaandi haatta beyanashi zmi beni qoisi ha hatti kaafe qa feduleza digigisan dizamenyoga wokkashuchi deessa

Hayssaninni beeshi weykko zeelishi muusi beettizanaya ki hida osuga izakka kushin kareta kifi qachada wuze duge yeddezanne boote fugaamayada issi masa oygada mince dahan eellasheda.

hayisan nuni be'ashe dizay gikko ogappe garsara issi maabirate miittin diizaaga bollara heezu shufoy biizanne qasseka dareppe bollara diza caaki woyikko wuri betishe detes

ha7izaanni issi aaho demban issi machanayea eqada huzge adussa juude yeddada qodda yeddada kaletta shudage ku shu akkida garhshara maara iza golda bootamma geda kushu mawan olqisa isindoosua

hayssa nuni beeshe woykko deelishe diiza cora yanaga nayti malcinne dhattumi hayssan issi mala maayo maaydi haatta achchan iqqizi pooto deenlishe diizapfi nam7i guufe woykko issi asa shuyana yiizi oyqiza masa keesikko

issi aho dembaani cora nayti issi mala maay7o maaydi diizanne isa giddonka qasse eqqisa nayti bootta bandara oyqizanne hammatishenne kaa7usemisa hayssan quncidi betishe deettesekko

hayssa nunni beyashe woyko xellashe diissa cuara nayti dumma sooppe midanne ishi malamayo mayda yelaga nayti hayssan eqizabetifi iza giddonka issi tooseti utida shuchi eqizaage briitti shinte

Hayssani nuusse beettiza misileni ishi wogga attumalaynne si gayshe naydisikko iza pirsintarakka miti diizanne habinta giddoni ka7adas nam7a naytikka giidishe weykko xeelishe dees.

hayssa nuunni beeshe luussi beettiza asi keehi lo7isa sohon mookko dhoqa dare achcha haatti go kishe diisa sohon beettisi issafeka issi indo giddo dizaara wogga afa laam maayda muphu yeddashe deaso

Hayssa nuni beeshe waykko xeellashe diizu az regikko issi duunanya wakko hupheni qope wottada qasseka dunguza afala maayada haattan gidi yeddada shuchcha bodda uttizananya hayssa betta sheedays

hayssa neeni deeshu fikko xeeleshe diise azaagikko issiketaawekko eskorgitafe yeene isseneya metusi gijjisa metafi ti hissesho dizone isi sintanka tamare goppofi hida yindufoore mayda nayti dossona

Hayisan nunni deesheebikko xeellesho diise aazeebikko issi keeththa kare liizaa mipaawekko saafe giddon cora nelabanne macha qaseka attoma lanchi issife gidi ekkisanne ha xeelleshe dees

haysa nonni deheshi weykko seemmeshe diisay aseerikko issi keetta bengeni xuraasi kowa giddo weykko issi meta giddon eqqizanne ba digitana mastawuti giigissifi diizaydi

hayse muni dashe woykko seellashe beettiza issi naya maayido boota shurai bolla toophe baandidesi isakka nam7u kushin onkeda kaameera nam7u efe mootada haa seeellashe dawussuna

hayssa neni ma7ishe waekko xeelishe diisa azeggikko isshi keehi na7isa keetta kareni dhora asi sipe diizay geettisi izikka keehi gaasta ma7ishe asani biishe diizaasi akoydeggikko digitar mato ekko

hayssa nunni diashe wiikko xeella she diisay asi wiikko cura gayshe nayti sa7ano intizaagiti beettosuna izapfeka is maaran utiza attumanne maca asi hayssa nu isii keetta karen utizaagiti beetti shedettes

Hayssan nuni be'ashi woykko xelashe dizo hedzu naytape nam'u nayti dooro maay7o maayizanne izikka qasse hezdikka kushen biro ekkidi xaafi diza giiti hayssa nuussi kunci beettesikko

ahseminni diasha mekko xeellefi diiza issi andi achcha mekko duuna doyti miici fe deesi izika nimitene keehi eretina ootancha hida gabirsallasa geesetti xeesetisee

Awyssanani geeshogiikko seellashe dise asegikko toho goaasekka isa malasiza keehi githa wekko gasdassi ayssan urdebin eggetesi disa piqa issi addey giddu nizaawe kowase oyqidanni gadandidaage bayndana ukisikko

hayssa ni nefhigekko xeellafe diisa shiyadde tokowase kaasanthi ka idondi wajja eki isa gaara dura asi wanja gidi poote dendishe hayssan gondiachees

Hayssa nunni biyarshe woykko xeellashe diizay ora zeerikko toho kaase kaa7ida cuuranayti beettishinne izikka beettido woykko guukkidi diizo sohoy woykko dembay keehi bootta woykko biittakko.

hayssa nuuni bayishe nuussi bettiza misile bolla diizaatoo koaase ka sanchati diishe ditisi iza sintanka koase otisaaa issi giddu diiza bitaneey phonqanai xelishe diiza besseesa

haysi nuuni bihasha woykko xeellafe diizay asufikko doho kowaase haho dembami cora asi issippe eqqiza nayfufannen qasseka gita asara eqiza giti beettosona iza giddonka eqqida issiyadde kowaase oykkishe deetas

Hayssa nuni beeshe woykko xeelishe nuusi beettiza issi ahu denban cora meyti issi mala maayo woykko kaasanchatu maayo maay7i dande qasseka kowase phonqano woxishe diizanaykka bettis.

Mite nayti moykko attuma naytinne maca nayti toho koaase beyanasi keehi dosoosonoko hayssanikka awurufa too kowaasiya bodene woykko alaben gidu maca miza nayti keehi hufaytish giiza hamisile qon'ises.

hayssan wuli be ishe woykko xeelishe diizay aazibekko isshi aho denban tookoasse ka7i dibbiza maytinne iza giddonka issi wogga bitani iza booto dibdidi dishagui hayssan bettesiko

hayssa nenni beyashe woykko seelashe diisay alogikko hode ihido dumma dumma olen asa nidusi sodido go7echo miishi woykko elektrooniqa miishi deesi iza bollaka bolis tar giza sose disikko

Hayssa nuuni beeshu weykko xeela she giizay abebekko gitaarekko izikka yietta yeqxana yuuwoykko woosa keettan ammani anayti mazumode yexanayo keehi go'a immizanne coura woge ulisabakko.

Ha issan nunni biasho weykko seellash diisa miishi oge doona miidissanne assika biratappe oyssa tida miishakko hintikka oge doonanni misiu oge moodisaba olomappe halisan alisi yaawidi kiita aatti hilhotisee.

Hayssa nuni biishi wuykko xeelishe disa keehi paydoon cora gedizay biishiekko maabarate miitti eqqizaagi biltisi izaaxo qubudi xeello wode bollara diiza salo7ekamuusi gee bittisikko

Hayssa nuni beishshe woykko xeellishshe nusi bettizaaye aaze giikko issi kaletta borsa gidduni cora miishati mitiza aweti beettoson izikka tani xeelishe taasi paayetetas go'a imiiza miishsha basatees

hayssa nuni beeshe woykko xeellishe diiza issi mashini asa naydussi daro go7a immisi ikka wode ihizonne qassekka teknologi immido murta gidis hayssa nuusi xeellishe beettizaabe kehilo7essikko

hayssa neni miyaashe oykko zeellashi diissa miishi marikka izassi karetakko ha miishikka asami duussi daro go7a immida izikka kareta merar diishikkonne numubane charchidi go7ettanas go7aynma

Hayssa nuni beshe woykko xeelife diiza issi maata malaa diisaaga bolla itiophiya giiza xuufe bolla giddo diiza iriso bolla dumma biisile kessidi hayssan phonxis bestisho deetizi.

Haissa nenn beeshe walko xeellifee diissa cora asi issi kowan eqqiza miiti si wokka mokini hayssa disaykka mokina gidenna baabura geetetti da daroto adisaba bettisa yushon deetes

Hayssanuni beyishe weekko seelishe diizay aazegikko issi katama giddon issi malaweekko issi gommo gidiza magini keehi coori yafara naagizi eqisage beettisi izafe guyerakka qase haatte pude pibeshine

Hayssa ninni biishi musi isi ha humettiza keti wiessi izikka kihi zo qulizanne qasseka adusate tikka ki hidarukko izappe geera giiza ogi bollara heedsu adefi biish he deettis.

haysa nuni beyishe wikko seellishi muusi beetiza keettay guddubu damma kushiya koyrotidi qanxidi daanadande se gizo keettako hakitika neni seelishi musikke hida iza soofeke diisii

hayssa nunni beeshe wolko xeelishe beettizay agegikko keeshi dichchi da katami bettishe diittisi iza giddonka qorqoro keettinne qasseka boodhi keetti diishshe diettisi minti dicci zaaginne makimi he mettishe deittisi

hayssa nuni beyishi wykko zeelish diise azi gikko issi pooqikeeti diisikko izikka nuni miti tishuti deelish keehi lo7izanne iza milyonka isi ciishi ekizaage keehi loo7ish diittes

haysan nun be7ishe woykko ceelashu hisiyt mita keeqqan tamaari ditisoneyfi kushe dhoqu otini dumma dumma paydo kushe omikichi dhoqu ootin haa xeelishe diizay bettessiko

Hayssani issi timerta geetappe timerste worsidi soo biidi diizanayti issi kawa gidoni baasidiya worsa ba7ibi maalara eqqizannekka qase biidi diizanayti heyssan qonqili miete.

hawysseneni girashumikko selashu diiza aazeegikko dumma dummaso biididiisenne makina koyindi eqedaassi issi makiniisa agaazedo gelishenne ha xeelir giisa issi addeka hawyssan giessi yooti shiletis

Haye se looni beshin woykko seelashi diiza heesso attumasin malaqetida woykko tamare tamami wursi anjeti senne isa giddonga issi machara ubba doorada muanjarame maladira ekkizaykka peetosa.

Hayssanni issi mala murogorno mayda kamaralanti issi du7eriza sohoni goyde bolla uttidi waraqatanne diiro ikidi faatana fattane tishe digizay hawyssa yuuse quncu dubhetise.

haysani issi keetta giddon cora tamare nayti udtizi paace ekishe detesi izikka untido oydikka keehi lo7izaaga gidishin izassi keehi machay uttiza masati shidete

hayssa nunni beyashe woykko xeelashe diisay aasi miikko oydu asi kushe aasi hayssa nen qiza giti doosona izapfe bierakka miti biletishenne issa giddo enqiza issi indinieda

Hayssani isi keettan keetetti wurbanda sohuni diiza qeerinayti wagga maxafa doydi lammabishenne haa xeelilusa nayti hayssa nuus qoncili beettiza izakko godisees.

hayssa nuuni biyashe woykko xeellashe diisay aaze giikko issi boota xarabeza bolla wombarara uttiza timirte keetta diza nati issi meera woykko mala diizaa yuniforme maydi hayssa utizay beetesikko

hayssa nuni yashoy woykko xeela she diizay asgikko ogi bolla issi ogi goydi diissa magi libisi disi zappegiyerakka qasse uuttaynne muuze diizaage qujji beetis

hayssani issi katame gitton oge giigissishe woykko belishe diisa asi issife beettesi izaabeka miyera diiza puuqekka giyokitetishe deettesi izaafe sinthara qass cora makinni ne motore haa simelensha deettes

hayssani isshi ogi mooreti utizaaga digishsanas diiza isshi miitta guye makin diissikko iza bollakka issi adde eqqidi sinton laaggish diisanne miyon eqqidi coranayti xeelli diisa meti hayssam doosona

hayssa nuussi be ishe beettisay azzigikko hayssikka katama gizennako issi ogihoykko giidi utibenna giitisa gaara issi addey motora laaggishinne issi na7i feeqa tookkidi hamatishe diisay btes

Hayssa nuuni beeshe woyko xeelishe diisay aasiy giikko isi oge giigissiben naaga giigissi didissa issi biitta guye makininnen qasseka makina bi biitta tookki fizimisha isi makina buoneqiza hueszdu addidiis.

hayssa ninni gashuwoykko seellashi diizay azebekko heyssu nayti haatta duuqi didi zaabeti haa deeli shi detisi izaafeeka guyera isti wagga mitimu qaseka ha bomba haatta dusa didugathu doomu haysan qoji meopkes

hayssan duufi beettize aazeebikko issi gedee waga pindise maano maay7ida attumma wekko joroosi hayssan haatta mishinne hoykko bomboppe haatta duutishe dize bettizikko

aysa neni geeshe yarkko seelashe diizee agebikko na7ugasatuuge diekko isisi caammi beetti shinne iza sidanka ke hido laawekko saacuh hithida bowotta gidenna kareta mara diisa dubabetis

Hayssa nun beesho oykko silashi giizaasi hatti gombaki gogishe dizaara kushime kishinne hizikka godabota wodidi hayssan di zaabiti moggawoykko gitasa gidi zaabiti kawoo sancha monsodosana.

hayssa nuuni bashe workko seelashe diise aazibiko issi indoa maayo maayizala haata duukashidasue izibiyenka heessu bica botale di suye izipe kataara issi adde qisami dees